Doo n bɔŋɔ paɣa zi o luɣuli ka tɛɛbuli zɛya ka maɣishina tam di zuɣu doo maa kpala ninkpara ka paɣa maa yiɛ daliya bɔɣi jihi ka o daliya maa nyɛ zaɣi bulu

Niriba n bɔŋɔ bi bɛla jiranbesa ni bi puhiri la jiŋli shɛba yiɛ daliya piɛlla ka shɛba yiɛ daliya sabila ka shɛba yiɛ daliya dozim a bi tamila sajada nima zuɣu n puhiri jiŋli ŋɔ.

Dabba ayi n boŋo bi nyaanga Anfooni nim yili dinni ka laati woya nim biɛni ka o gbubi mashin n chɛri so zuɣu o nyɛla ŋun zaŋ tanpiɛlli n zaŋ pobi doo maa ka chɛra o nyaanga kuriti dundoli bɛ dinni

Paɣa n ʒiya ŋo o nyaanga dikpuna n boŋo o tooni ka buɣum ʒɛya ka sala bɛ kurifooti ni ka duɣu tamya teebuli ʒɛ dinni ka tahapoŋ tamya ni roba gbambila ka dirigu gba nyɛ din paya ni suwa